lori piɛli n ʒɛya ka di nahingbana nyɛ zaɣ' piɛli ni zaɣ' nuɣisu ka da baata ʒɛya ka yino yɛ daliya vakahili ka gbabi mariƒɔ ka niribaayi yɛ daliya nuɣisu ka maliƒɔ shɛbi bɛ luɣili ka pɛri namida sabila ka lori sabinli ʒɛya

Linjima doo mini paɣa n zaya ka yino ye chinchini daliya ka di nyɛ vakahali paɣa so lɛbigi o yɛanga biri ka ye daliya piɛlli ka gbaai o zuɣu gbuni ka di nyɛ zaɣi piɛlli ka bia za bi yɛanga ka ziri baaji ka di nyɛ nuɣiso ka ye daliya piɛlli.

niriba n bɛ do ka niribaanahi ʒɛ ƒɔlawasi gbani karinahin gbana nyɛ zaɣ piɛli zaɣ ʒiɛ ni zaɣ' vakahili niribaanahi maa ka tino yɛ nɛʒiɛ ka niribaanu ʒɛ o luɣili ka niribaanahi gba dabi be niribaanahi maa tuuni

paɣ' n ʒɛya ka yɛ daliya piɛli ka pɛri namida piɛli ka bɛyahiri tamitami o tuuni ka shɛbi ʒɛ kuɣisi zuɣ' ka yɛ nɛɛsabila ni nɛɛʒiɛhi mini nɛɛ piɛla ka do ʒɛ zuɣ' saa ka yɛ daliya piɛli ka paɣ' maa nyɛŋa ka ri nyɛ zaɣ' piɛli ka taabu nim tam si zuɣ' saa

Polo ni ka matuuka yiɣirigu zaya ka o nahingbana nyɛ zaɣi dozim vakahili ni zaɣi piɛlli ka doo zɛya ka ye daliya bɔɣu wɔɣila ka di nyɛ zaɣi sabinli ka paɣa nyɛɣi bia ka o ye daliya dozim ka yɛɣi baaji sabinli ka gbubi baaji tankpaɣu o nuu ni.

Paɣa n ziya daangi ni ka gbubi saɣim buɣili ka duɣu tamiya ka dari kuli dinni ka siliba zi o luɣuli ka paɣa zi o yɛanga ka tabi o shɛɛ ka so chinchini ka di nyɛ zaɣi sabinli ka bia zɛya ka so mi gba zɛya ka zaŋ o nuu niŋ o da aligifu ni ka yiɛgi o daliya pa o bɔɣu zuɣu.

Yili n zaya ka di ŋmɛ n tam taba ka di kama nyɛ zaɣi piɛlli ka flawa zaya ka paɣa zɛya ka ye daliya zɛɛ ka tia zaya ka nyɛ zaɣi vakaha ka tantɛ ziya ka di nyɛ nuɣiso.